Abantwana abancane bahlezi ecansini. Bahlezi phakathi kwendlu enkulu belomuntu omdala. Bagqoke impahla ezitshiyeneyo. Baphethe amakomitsho ezandleni, benatha.

Abantwana abancane abagqoke impahla ezimabalabala bahlezi phansi lomuntu omdala oyedwa, endlini elefasitela elinye.

Endlini yokufundela kulamatafula alungiswe ngezigodo lensimbi. Amatafula afakwe ehlelekile endlini yokufundela, ekhanya emanengi. Umduli wendlu yokufundela umhlophe.

Endlini yokufundela kulamatafula lamabhentshi awokuhlala, konke kulungiswe ngezigodo. Emdulwini kumhlophe, kubesekusiba lomduli wokubhalela oluhlaza.

Amantombazana amabili lejaha elilodwa babukisa ukudla kwabo abakuphekileyo. Bapheke ukudla okumnandi, bagqoke impahla ezigqokwa ngabantu abaphekayo ezilombala omhlophe.

Amajaha agqoke okufanayo. Bonke bagqoke okulombala onjengomhlabathi. Baphethe isigodo sokulinganisa, bakhanya besendlini yokufundela.

Umgwaqo omude oyehla uphinde uqanse. Abantu bayahamba emgwaqweni, omama labobaba labantwana lezimota. Eceleni komgwaqo kulotshani oluluhlaza. Umgwaqo muhle.

Owesilisa uxoxa labafundi, abafundi bahlangene amankazana labafana bonke bagqoke okufanayo, bagqoke okumhlophe lokulo mbala ofanana lomhlabathi.

Amatafula awokufundela afakiwe ngendlela eqoqekileyo phakathi kwendlu yokufundela. Indlu yokufundela ilombala omhlophe. Ilamafasitela amabili.

Ixuku labafundi libuthene endlini yokufundela, besebenza ndawonye bebonisana ndawonye. Kanye lombalisi wabo owesilisa elabo ebafundisa.

Ikhabothi enkulu efakwe amabhuku, amabhuku amanengi atshiye tshiyeneyo. Afakwe kuhle okubukekayo. Amabhuku lawa asetshenziswa ngabafundi.

Abantwana besikolo babuthene phandle. Abanye bahlezi abanye bamile. Bagqoke okulombala omhlophe lomnyama. Babukeka belalele bekhangele lapho okulalowu abakhuluma laye.

Umgwaqo obukeka umuhle, eceleni kulezihlahla ezincane ezinhle abantu bahamba kuwo ,eceleni komgwaqo kulezindlu eziyakhwe ngendlela ebukekayo

Abafundi bahlezi phakathi kwendlu ececiswe ngombala oluhlaza lombala olithanga. Bona bagqoke okumhlophe lokulombala oyisibhakabhaka. Indlu abakiyo inkulu.

Owesilisa uhlezi esitulweni esisesiqongweni ,uhlezi endlini emhlophe ,elamakhabothi amhlophe. Yena ugqoke impahla ezilombala omhlophe lomnyama.

Izambuzi ezilombala omhlophe emdulwini zivuliwe iminyango, iminyango elembala ebomvu izambuzi ezimbili.